Iddoo kanatti kan arginu, shamarree baayyee rifeensa mataa ishee haala gaariidhaan qabattee jirtudha. Shamarreen kunis akkaataa rifeensa hojjetachuu naannoo Tigraayitiin kan baayyee bareeddee jirtuu fi faayamtee jirtuudha.

Asirraa kan arginu asheeta boqqoolloo haalaan waadamee bilchaatee kasala walbukkee nam'ee taa'udha. Boqqoolloon kun baay'ee bilchaatee nyaatamuudhaaf kan taa'uudha. Boqqoolloo waaddii nyaachuun faayidaa maalii qaba?

Bakka kanatti kan arginuu, Oomisha baayyee jaallatamaadhaa fi namootni baayyeen irratti naannoo Oromiyaarrattis irratti bobba'anii argaman ,raafuu maraadha. Raafuu maraan baayyee kan jaallatamuu fi namoota hedduudhaan kan oomishamuudha. Raafuu maraan akka biyya keenyaatti yoom oomishame?

Suuraa kanarratti, kan nuyi arginu Oomisha qullubiidha. qullubbii baay'ee haalan laliseetii, baay'ee bareede argamudha, bakka kanatti kan arginu. Oomishni qullubbii kun, akkamitti?,eessattis rawwatama?,yeroo kamis Oomishama?

Asirrattimmoo kan mul'achaa jiru daree barnootaa barattootaa keessaa isa tokkodha. Innis immoo kutaa yaalii barattoonni itti gaggeessanidha. Innis meeshaalee garaagaraa kan of keessaa qabudha. Barattoonni kutaa kanatti yeroo akkamii akkamii seenanii baratu?

Asitti kan arginu, shamarree baay'ee bareedduu dhaa fi akkasumas Hiriyaa ishee waliin suuraa utuu ishiin kaatuuti kan arginu. Bakka kanattis dabalataan kan argamu baala muuzii kan fakkaatu yookaas immoo naannoo keenyatti 'Tonkoolloo' jedhamee kan waamamuu dha. Jarri kun maaliif muka kana bukkee dhaabbatanii suuraa kan ka'uu filatan?

Bakka kanatti immoo kan arginu, namoota fuldura namootaa bahanii sirbaa jiran yookaan immoo weellisaa jiranii fi akkasumas meeshaa muuziqaa garaagaraa namoota isaaniif rukutaa jiran dhiirri tokkoo fi durbi tokko yeroo isaan weellisan warri Kun yeroo isaan gargaaran argina jechuudha.

Iddoo kanatti kan arginu naga eegdota naannoo Oromiyaafi akkasumas Itoophiyaati. Jarreen kun alaabaa naannoo Oromiyaafi akkasumas alaabaa Itoophiyaa olkaasaniiti kan jirani. Guyyaan kun guyyaa akkamiiti kan isaan alaabaa kanneen kana lamaan walduukaa olkaasuu danda'an?

Iddoo kanatti kan arginu, shamarree abidda qabsiistee, akkasumas buna danfistee, akkasumas siiniin bukkee jiru, baballi lafa haftee jirtuudha. Shamarreen kun eenyuudhaaf buna kanammoo danfisaa jirti kan jedhu gaaffiidha.

Akkuma asirraa arginuu, namoonni Kun , namoota poolisii nageenya kabachiisan kan polisii walii galaa mootummaa itiyoophiyaati. Poolisoonni kun sadarkaa walii galaatti kan isaan nageenya biyyattii kabachiisanii, nageenyi isaaniin kabachiifamu Kun akka biyya kana keessatti nagaa waarawaa fiduu danda'eeraa

Iddoo kanatti kan nuyi arginu, wantoota garaagaraati. wantoota akka mangoo, buuzii, paappaayyaa, Abukaadoo, kunis Mana juusii ta'uu isaa argina. Iddoo kanatti kan argamu yookiin immoo kan namni itti fayyadamu cuunfaa juuziidha.

Bakka kanatti kan nuti arginu namoota yookaas dargaggoota wal ga'anii sirna amantaa yookiis immoo dargaggooti kun hordoftoota amantii Muslimaa ti. Kan isaan dhaabbataa jiranis sirna amantaa kana geggeessaa jiru jechuu dha.

Iddoo kanatti kan argamu yeroo baay'ee kan bishaan ittti naqamuufi akkasumallee, daadhiin gara garaa kan itti naqamee : keessaa dhugamu, baattoo yookaas ammo "jook" jedhamee kan waamamu iddo baay'eetti. Faayidaa maalii qaba?

Bakka kanatti kan argamanni fakkii yeeyyii bineensota bakka tokkotti afur taatee taa'anii fuula isaanii duratti waa ilaalaa jiranii fi gara achii ilaallataa jiran waa qabachuudhaaf.

Bakka kanatti kan arginuu, meeshaalee aadaadha akkasuma calleewwan garaagaraati kan tolfamanii fi baayyee kan ija namatti tolan, kan Oromoon dhimma itti bahaa ture, sabaa fi sab-lammiin garaagaraa illee dhimma itti bahaa turedhaa. Baayyee namatti tolaa, waantota yaadannoodhaaf ta'an qabaachuun hawaasa tokkoof fayidaa maali qabaa?

Bakka kanatti kan arginu ilmoo isheenis rifeensa ishee haala gaariin dhahattee kan jirtuu fi mucaa ishee harka qabattee suuraa wajjin ka'aa jirtuudha. Itoophiyaa keessa yoo ta'e uummanni kana fakkaatu kun naannoo kamitti argama?

Bakka kanatti kan arginu kophee baay'ee bareedu, kan bifti isaa gurraachaafi irri isaafi jalli isaa adii ta'edha. Kopheen kunis kan inni ofirraa qabu alaabaa Itoophiyaati. Itoophiyaan kophee kana fakkaatu bara meeqa oomishtee; gabaaf dhiyeessite?

Asitti kan argaa jirru kun ,nama taa'ee jiruu fi nama dhaabbatee yookaas fageenyaan yookaas 'Social Distancing' kan jedhamuun wal irraa fagaatanii haasa'aa jiraniidha. suuraan kun kan yoom fudhatame isinitti fakkaata?

Bakka kanatti kan nuti argiinuu omishaa Bishingaa kan naannoo Oromiyaa keessatti iddoo guddaa qabufi kan namoonni baay'een irratti boba'aan haala gaariin lalisee jiru yookaan misee jiruu argina.

Iddoo kanatti kan argamu, Ililliidhaafi akkasumallee, baala garaagaraa kan naannoo qarqara bishaaniitti yeroo baay'ee lalisudha. Kun baay'ee kan nama hawwatuufi kan namatti toludha. Ililliin akkas akkasii yeroo ilaalamu maaliif gaariidha; miira namaafis maaliifis waan gaarii hawwata?

Bakka kanatti kan arginu baay'ee barreessaa gameessa Oromoo jaarraa kan ta'e Eebbisaa Baay'isaa dhaafi akkasumas kitaaba isaa 'Gatiin namaa meeqa' jedhu dugda isaa irratti kan argaa jiirrudha.

Kan arginuu, hidha guddaadhaa. Hidhi guddaan Kunis kan inni ittiin beekamu gilgal gibee yookaan immoo hidha gibee lammaffaa dhaa. Inni kunis madda anniisaa ibsaa biyya keenyaa ta'ee yeroo hedduu kan tajaajilaa kan turedhaa. Anniisaa hangamii biyya kanaaf maddisiisa?

Iddoo kanatti kan nuti arginuu shamarran babbareedduu akkasumas uffata aadaa dhaan faayyamnii kan isaan jiranii, akkasumas baayyee babbareedu. Maaliif ijoolleen Kun sadan akkanatti suuraa ka'uu danda'an?

Bakka kanatti, kan arginu qabsaa'oota adda bilisummaa oromoodhafi, akkasumas, miidiyaa haawasa, kan OMN jedhamun, gaasiixeessa kan ta'edha. yeroon kun waqtii akkamiidha, kan namichi kun oduu qabatee gadi ba'e.

Bakka kanatti kan arginu raafuu maraadha. Raafuu maraan akkuma beekamu naannoowwan Oromiyaas ta'ee biyya Itoophiyaa jedhamtu kam keessatti baay'ee beekamaadha. Raafuu maraa nyaachuun faayidaa maalii qabaa? Maaliifis nu fayyada?

Bakka kanatti kan arginu, nama qullubbii diimaa taa'ee gargar fo'aa jirudha. Namichi kunis qullubbii qodaa isaatti funaannataa jiraa jechuudha. Qullubbii du'aa fi fayyaa isaa gargar baafatee gara qodaa isaatti funaannata.

Iddoo kanatti kan argamu suuraa hordoftoota amantaa Ortodoksii Tewaahidoodha. Akkasumas kan biyya Itiyoophiyaa keessatti irra caalaatti argamu. Isaan kunis murnoota akkasumas dhiirota garaagaraadha. Yeroo isaan itti amantii isaaniin waaqeffataniidha. Akka kanatti walii wajjin faayyamanii walii wajjin waaqeffachuun biyya kanaaf ilaalcha akkamii qaba?

Bakka kanatti kan arginu "simmiintoo"dha. Simmintoon akkuma beekamu kan inni fayyadu, meeshaa ijaarsaa keessaa tokkodha. Namicha tokkoofi simmiintoowwan walirra nam'anii jirantu jira. Namichi kun raabsa simmintoo kanaadha moo eenyudha?

Iddoo kanatti kan arginu haadha manaaf abbaa manaa jaalala keessa galanii ija keessa walilaalaniifi akkasumas illee uffata aadaa kan naannoo isaaniitti beekamuun baay'ee faayamanii haala ija namaatti toluun dhaabachaa kan jiranidha jechuudha.

Bakka kanatti kan argamu shamarraan baay'ee bareedduu taateedha fi uffata aadaa bareeeda uffatte uffata aadaa naannoo isheeti bareeda tahe uffatte haala namatti toluun teessee jirtudha.

Iddoo kanatti kan arginu, barattoota taa'anii baratanii fi barattoonni kunis barattoota baayyee xixiqqoodhaa fi barsiistuun isaanii keessa olii gad deemtee yeroo isheen barsiisaa jirtu argina. Barattoonni kunis haala naamusa qabuun yeroo isaan taa'anii barsiistuu isaanii dhaggeeffatan argina.

Bakki argaa jirru kun bakka kunuunsa midhaanii akkasumas wantoota gurgurtaa garaagaraa kanneen akka qullubbii fi wantoota garaagaraati. Kunis iddoo tokkotti walitti qabameeti kan gurguramu. Bakkeewwan akkasii yookaas immoo gurgurtaa akkasii kana iddoo tokkoo qabaachuun yookaas akkas walitti fidanii gabaaf dhiyeessuun fayidaa akkamii qaba?

Suuraa kanarratti kan nuyi arginu konkolaata fe'insaa wal-bukkee dhabbatanidha. Konkolaattonni kun bakka tokko gara bakka biratti meeshaa ergu kan deemanidha. Konkolaattonni kun qabaachuun biyyaa tokkof faayidaa akkamii qaba?

Bakka kanatti kan argamu, Oomisha qamadii kan naannoo Arsiitti beekamaa ta'eedhaa fi baay'ee ija namaatti kan tolu, magariisa'ee gara bilchinaatti dhufee kan jiruudha. Oomishni kun yoom facaafama? Yoomimmoo galfama?

Akkuma arginu gosa kophee shamarranii yookaas ijoollee durbaa miilla garaa garaa ta'etu bakka tokkotti dhufee jira. Maaliif kopheen miilla garaa garaa kun bakka tokkotti ka'uu danda'e?

Iddoo kanatti kan arginu abboota amantiidha. Akkasumas mana sagadaa keessatti kan isaan walitti qabamanii yeroo kana dubbii amanta lallabaa jiranidha. Akkasumaas shamarran tokko dudduubaan kan argamtuufi gurbaan dargaggessi tokko immoo kitaabaa isaani kana qabeefii kan jirudha. Jarsii kun maaliif kitaaba kana qabachuu hin dandeenye?

Akka asirraatii argamu marii garaagaraa yookiis immoo yeroo hawaasni yookiin hooggantoonni walitti dhufuun marii siyaasaa gaggeessanidha. Yeroon kun yerootti namni yaadasaa kennachuudhaaf walitti naanna'ee iddoo tokkotti yaadasaa fiduudhaaf wal mari'atudha. Waliin mari'achuun biyya tokkoof fayidaa akkamiis, bu'aa akkamiis buusa?

Akkuma beekamu kun kan argamu xiyyaara keessa. Xiyyaara keessatti suuraan kun kan inni fudhatame xiyyaara keessatti kan waliin haasawaanii fi kan walii wajjin kolfaa wal baraa adeemuun fayidaa maalii qaba?

Bakka kanatti kan arginuu weellisaa beekamaa Oromoon qabdu, nama jabaa yeroo ammaa kan turee Galaanaa Gaaromsaa jedhama. Akkasumas suurri kunillee suuraa sirboota isaarraa fudhatamanidha. Suurri kun maalif suurota isaa keessaatii fudhatamuu danda'e?

Iddoo kanatti kan arginu kuduraa fi muduraan iddoo tokkotti walitti qabamanii jiraniidha. Lafatti kan isaan argaman bakki kunis bakka gabaa ta'uu danda'a. Namni kun maaliif wantoota hamma kana baay'atan iddoo tokkotti walitti qabdee daldaluu dandeessee?

Bakka kanatti kan arginu kitaaba study in politic welsh william jedhamudha. Baay'ee kitaaba gaarii fi siyaasa biyyoota garaagaraa hubachuudhaaf barattoonni itti fayyadaman kitaaba baay'ee gaariidha. Qolasaa argaa jirra.

Iddoo kanatti kan arginu uffata aadaadha. Uffanni aadaa naannoo, naannootti beekamadha. biyyi tokko uffata aadaa garaagara qabaachuun miidhagina keessoo isheetiif gaariidha. kanaafiyyuu uffatni aadaa kun faayidaa akkami qaba?

Naannoo Oromiyaatti danuu kan beekamu oomisha qamadiidha. qamadiin baay'ee barbaachisaa fi akkasumalle Oomishni qamadii biyya keenya keessatti kan ta'e naannoo Arsiiti. Waqxii kami kaninni oomishamu?

Bakka kanatti kan arginuu shamarran uffata aadaatii fi faayyawwan garaa garaa uffatanii jiranidha. Shamarran kun baay'ee babbareedu, adda isaanii jala hidhataniiti kan isaan jirani. Maalif shamarran kun akka kana faayyamanii taa'aa jiru?

Iddoo kanatti kan arginu dhiiraa fi akkasumas shamarran guyyaa ayyaanaatti ayyaana isaanii kabajuudhaaf haala gaariidhaan faayamanii ba'anii daandiirra xabataa adeemaa jiran argina.

Iddoo kanatti kan arginu, suuraa boodaa yookisimmo namoota fulduraa yoo ta'an, isaanis qawwee qabatani, farda isaani qabatanidha kan isaan bullukkoo isaanii uffatani akkasumas farda isaani bareechatanit kan isan jiran. Maaliif barbaachise akkatti suuraa ka'uun?

Fakkii nuyi arginu kun, teessuma lafaadha. Teessuma lafaa gargaraa kanii daagaa yookisimmo, akka lolaan hin dhiqneef qoqqotame baareede argamudha. kunis deebi'ee lafa fayyaa jirudha. lafaa daagaa yookisimmo hirkanii baasuun faayidaa akkami akka qabu argu dandeenya. kunis, sadarkaa biyyatti gadi bu'e hojjetama jira. biyyoota garaagaraafis faayidaa akkami qaba?

Bakka kanatti kan arginu immoo akkasuma shamarrani dha. Shamarreen kunis uffata aadaa uffattee, uffata kanaanis baay'ee miidhagdee kan jirtuu fi akkasuma illee uffatichi morma ishee gadii fi naannoo jilbashee olitti kan argamuu dhaa jechuu dha.

Bakka kanatti kan arginu dubartii haala aadaa naannoo isheetiin baay'ee faayamtee, uffata naannoo isheetiinis faayamtee jirtuu fi akkasuma calleewwan garaa garaa akka faayaatti mormasheetti godhattee kan jirtudha.

Bakka kanatti kan argamu gamoo Ministeera Barnootaa Itoophiyaadha. Bakki argamni isaas naannoo Daalattiidha.

Bakka kanatti kan argaa jirruu farda gaarii harkisuudha. Kan inni dhaabbatus, naannoo homtinuullee hin jirree kophaasaa dhaabbataa jira. Fardi kun eenyuutuu gaarii kanatti hidhee oofaa jiraa? Maaliif namni bukkee hin jiru?

Iddoo kanatti kan arginu, namoota uffata tajaajila fayyaaf ta'u uffatanii, daandiirratti ba'anii, suuraa ka'aa jiran akkasumas bobaa jalatti waa qabatanii deemaniidha. Jarreen kun busaatu biyya rakkisee laata? maaliif karaatti ba'an?

Iddoo kanatti kan arargin uarqara haraa yookiis qarqara galaanaadhaa. Qarqara galaanaa yeroo bakka namootni baayyeen yeroo bashananaaf barbaadan deemanii taa'anii daawwatan teessuma garaagaraa illee ni arginaa. Bakka akkasii qabaachuun yookiis bakka qarqara galaanaa qabaachuun biyya tokkoof fayidaa akkamii qaba?

Bakka kanatti kan arginuu magaalaa baay'ee bareedduu kan taate magaalaa qulqulleettiidhaa. Kunis magaalaa Finfinneetii. Magaalaa Finfinnee baay'ee bareeddee kan jirtudhaa. Qulqullina magaalaa eeguun maalif barbaachisaa ta'e?

Bakka kanatti kan arginuu simbirroota akaakuu tokkoo yookaas immoo bifa tokko qabantu dhaabbatee ilkaan keessa wal rukutaa jiraa. Simbirroonni kun simbirroota baay'ee babbareedduudha, baay'ee kan ija namaatti toltudha. Maalif akka kanatti wal ciniintee suura kana fudhatamuu danda'e?

Iddoo kanatti kan nuyi arginu, waldaa barsiisota oromiyaa kan jedhu loogoo yookisimmoo aasxaa yookiis baarjaa waldaa barsiisota oromiyaa kan ta'e argina jechuudha.

Bakka kanatti kan nuyi arginu simbirroodha. Gosa simbirroo baay'ee bareeddu, lukti ishee qaqalloodhaa fi mormi ishee dheeraa, akkasumas baay'ee miidhagina qabdu, kan qofaa ishee lafa diriiraa irraa deemaa jirtuudha. Simbirri kun maaliif qofaa ishee akka kanatti deemuu dandeesse? eenyuutu suuraa kanas kaasuu danda'e.

Waanti arginu cuunfaa garaa garaati. Iddoo tokkotti kan nam'ee walitti dhugamaa jirudha. Cuunfaawwan firaafiree garaa garaa dhuguun maaliif barbaachisaadha? Namoonnis maaliif fayyadamu?

Bakka kanatti baay'ee kan bareedduu fi ilaaluudhaaf illee ija namaatti kan toltu simbirroo lama argina. Sinbirrroonni lamaan kunis walitti gara galuudhaan baay'ee ija namaatti bareedanii dhaabatu. Rifeensa wayiis mataa isaanii irraa qabu. Akkasumas illee qaama isaanii irraa halluuwwan garaa garaa ofirraa qabu.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa yookaan dugda kitaaba 'Ida'amuu' ti. Kitaabni kun kan barraa'ee mummicha ministeeeraa Itoophiyaa yeroo ammaa Dooktar Abiyyi Ahimad tiin. Kitaabota gaggaarii akkasii namoota bebbeekamoo akkasiitiin barraa'e qabaachuun biyya tokkoof faayudaa akkamii qaba?

Bakka kanatti kan arginu, gaarii muka harkisee deemu, farda tokko fi akkasumas gamoowwan daandii magaalaa keessaa akkasumas namoota siiqqiiwwaan fi Kan kana fakkaatanidha kan iddoo kanatti arginu.

Bakki nuti asirraa arginu kun akkuma beekamu bakka waaqeffannaati. Bakki waaqeffannaa yookaan mana amantaa Ortodoksii tawaahidoo kan mooraa daalattiitti argamuudha. Ijaarsa babbareedaa akkasii manni amantaa qabaachuun biyyaaf faayidaa maalii qabaa?

Bakkanatti kan arginuu nama lamaa fi akkasumas saawwaa aannanii tokkodha. Yeroo dubartiin dhaabbattee ilaaltu innimmoo saawwa kana elmaatii jiraa. Maaliif garuu akka aadaa keenyaatti saawwa kan elmuun beekamu dubartiidha maaliif dhiirri kun elma?

Bakka kanatti kan nuti arginu, akkuma kanarraa hubachuu dandeenyu, xiyyaara qilleensarra balali'aa jiruudha. Xiyyaarri kun xiyyaara Amerikaa dha. Yeroo kana duumessa addaan kutee kan qilleensarra balali'aa jiruudha. Gara biyya kamiitti kan inni imalaa jiru?

Bakka kanattii kan nuti arginu mana kuusaa muduraa fi fuduraati. Innis wantoota addaa addaa yammuu ta'u, fayyyaa qaamaa namaa ijaaruu keessatti ga'ee kan qabu dha.

Bakka kanatti kan argamu ueroo baay'ee namni buna irratti dhuguudhaaf kan itti gargaaramu baataa bunaati jechuudha.

Iddoo kanatti, kan arginu shamarree faayyamtee kan isheen jirtu, uffata garaagaraa uffattee, akkasumas immoo, waan lafarra hafamu hafteeti kan isheen jirtu. Shamarri kun, maaliif akka kanatti dhabbachuu dandeesse?

Bakka kanatti kan arginuu namoota baay'ee babbareedanii uffata isaanirraa babbareedu uffatanii dhaabatan, shamarran tokkoo fi dhiira tokko akkasumas immoo abbaa kan jedhaman kan amantii ortodoksii keessatti baay'ee bebbeekamoo ta'aniidha. Guyyaan kun guyyaa akkamiiti?

Iddoo kanatti yookaan suuraa kanarratti kan nuti arginu, akkuma beekamu sagalee guddiftuudha. Sagalee guddiftuun kun kan inni gargaaramuuf waltajjii irratti sagaleen keenya guddatee akka bahuuf kan inni nu gargaaru, eenyutu itti fayyadamuu danda'a? Yoom itti fayyadamu?

Bakka kanatti kan arginuu balbala yookaan seensa manaatii. Manni kunis balballi isaa yookaan seensi isaa kan inni ittiin cufamee jiruu balbala mukaadhaanii. Kunis maalif barbaachisee?

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu namoota gadi gugguufuun aramaa miidhaan keessaa aramaa jiran kan mul'isuu dha. Akkasumas biqilloonni akka Muuzii fa'aas kan argamanii dha.

Bakka kanatti kan nuti arginuu konkolaataadhaa. Konkolaataan kun maqaan isaas qixqixii yeroo jedhamuufi kan inni fayyaduufii deddeebisa uummataadhaa, akkasumas bakkaa bakkatti ittiin socho'uudhaafi. Amma kan imalaa jiru daandiirraa, gara eessaatti imalaa jira?

Iddoon kun miidiyaa OMN irraatii oduu ammeedha kan isheen dabarsaa jirtu. Oduu ammee yookaan immoo oduu simbirtuun maaliif barbaachisa?

Bakka kanatti akkuma arginu bakkeewwan mana nyaataatti argaman nyaatota garaagaraati. Akkasumas namoota taa'anii nyaachaa jiranii fi akkasumallee nyaatanii ka'anii hambaan isaanii lafa kanarratti argamu jiru jechuudha.

Iddoo kanatti kan nuyi arginu nama, Mana piriintii keessa hojjetudha. akkasumas shamarraan teessoo barcumaa guraacha irraa, innimmo piriintii gochaafi jira yookiin waraqaa baay'isaafi jira. mucaan kun maaliif waraqaa kana piriinti gocha jirti?

Bakka kana irratti kan arginu suura naannoo Laga haaritti ka'amedha. Suurrii Kunis namoota baay'atanii fardeen baay'ee fafaayyaman yaabbatanii ulee isaanii ol qabanii gara Irreechaa deemaanidha.

Bakka kanatti kan nuyi arginu, suura fannooti. Gooftan yesus yeroo itti fannoo baatee adeemudha. Kunis ordoftoota amantaa Kiristaayaana biratti hiika guddasa kan qabudha. Gooftan Yesus badii maaliitiif fannoo kana baachuu danda'e?

Bakka kanatti kan argamtu shamarree uffata aadaa uffattee rifeensa ishee bareedaa ta'een qabattee harkasheemmoo mataarra kaa'attee waa ilaalaa suuraa ka'aa jirtuudha. Shamarreen kun naannoo kamidha oromoo keessaa?

Bakka kanatti kan arginu nama saawwan oofaa jirudha. Saawwan kan oofee yookaas ammoo midhaan calleessaa kan jirudha. Namichi kun qofaadha midhaan kana calleessaa kan jiru. Maaliif qophaasaa midhaan kana calleessu danda'e?

Bakka kanatti kan arginu, qopheewwan garaagaraadha .Yookiis qopheewwan baay'ee babbareedoodhaafi qophee ijoolleen dhiiraa akkasumas namoonni gurguddaan keewwataniidha. Kan baay'ee bareeduudha. Bakki argama qopheewwan kanaa eessa?

Bakka suura kana irratti kan arginu teessumaadhaa. Teessuma haala gaariidhaan bareedee leezerii yookaan immoo gogaa kan jennudhaan irri isaa hodhamee akka taa'umsaaf mijatutti qophaa'ee jirudha, baay'ees kan bareedudha. Maalif disaayinii kanaan tolfamuu danda'e?

Bakka kanatti kan arginu shamara saayikilaa yookan biskileeta oofaa jirtudha. Shamarreen kun daandiirra kan isheen oofaa jirtu. Akkuma dhiira yeroo ooftu wal-qixxummaa keessatti faayidaa maalii qaba?

Bakka kanatti kan argamuu, lafa caccabaadhaa, caccabee kan jiruufi baayyee sissigigaataadhaa, lafti kun maaliifi yookis ammoo boca kana qabaachuu danda'e? Maaliif akka kanatti sissigigaatee caccabuu danda'e?

Akka kanatti kan argamu namoota daldala garaagaraa irratti bobba'anii jiraniidha. Wantoota garaagaraatu gurgurtaadhaaf dhiyaate akkasumallee kuntaala kuntaalaan hidhamee jira. Kunis kan inni dhiyaatee jiru gabaafi. Namoota bibbitan fa'aa argina. Bakkaawwan namoonni itti wal arganii fi akka kanatti itti walitti nagadan qabaachuun biyya tokkoof guddina dinagdee isheetiif hagam gaariidha?

Bakka kanatti kan arginu abbaa warraa fi haadha warraa faayamanii akkasumas daa'ima isaanii harka qabatanii suuraa kakka'aa jiranidha. Iddoo kanatti baay'ee kan namatti tolu akkaataa isaan itti suura ka'aa jiranis kan namatti tolu fi kan nama barsiisudha. Guyyaan kun ta'u guyyaa akkamidha? Akkasumas guyyaan kun kan kabajamu biyya kam keessattidha?

Iddoo kanatti kan arginu dhugaatii alkoolawaa kan ta'edha. Maqaan isaas Uuzoo kan jedhamu kun alkoolii olaanaa qaba. Haa ta'uyyuu malee namoonni baay'een ni dhuguu. Fayidaa fi miidhaan dhugaatii alkoolii dhuguu of keessaa qabu maalidhaa?

Iddoo kanatti kan nuti arginuu Adurree waa ilaalaa jirtuu dha. Adurreen kunis xiyyeeffannoon waa kan ilaalaa jirtuu dha. Maaliif akka kanatti waa ilaalaa jirti Adurreen kun?

Bakka kanatti kan argamu, marqaadhaa. Marqaan kan beekamu hawaasti keenya baay'ee kan itti fayyadamu giddusaa dhadhaa akkasumas itiittudhaan marfameetii kan inni argamu. Nyaata akkasii qabachuun akkam gaariidha ! Nyaata akkasii guyya kam nyaatamaa hawaasa keenya kessati?

Iddoo kanatti kan argannu nama lamadha. Isaanis,;haadha tokkoof, abbaa tokkodha. Isaanis akka kanatti waliin kolfani bashannanani, yeroo kana kolfa jiru, bifa kolfaatiin walitti hasa'aa jirani. Maatiin akka kanatti gammadee jiraachuun daa'ima isaaniitifis ta'ee, faayyaleessumma hawaasa naannoo saanatif faayida akkamii qaba?